Riide buteel bu am ay binda la mu kennamun ko tie ci loxom bi rangé gis giróomi baarambi ak tenxay loxom bi bute biñu ko kubéer kubeer bi ñur la amee sata mini ni niwte da teklante tankami mur tankan bi yep pale di wone buteb bi nakalamel butebiñ ngi am ay binda.

Ay bool bu tegeean bool baañ yi tegee ci jumeni iñnde tegookaay boor siwil waañu na waxku noon bool bumni àndak dëppanam muñ ku dëkpa lui skum tegee na komtaabalu ngi ameelu weex ameelu harmeni li sokola u fur ni nga am benenpitam defa mi nini bencookaay bagaar ci seri turtam ngi tegee ci booram bool yi dafa àndak dëppaalam nag.

Lii nyuul la, li dey togga mu nekka diwtiir, ñuñ ko nata tamit, dañ koy jaay muñ ci poti mente, poti tamaate leen ko tek def nyuul, def poti tamate bu mag, ak benneen bi poti meew leen ko def nyuul, li lenj de wax ñuul, mum lende togga mu nekka diiwtiir, soo ko togge mu ngako togga sa mafe xobb, wala sa mafe dege, moo nekka ni ñuul leen kode wax.

Xalaa ci jàngoo kaay la taabul ak ay toogu ñoo fategee kenn nak nikkut fu hun wanen taabul bkenn nit mofy tog rañ kodex ak rang rang nen ko dex rang bu nekka dafay am li bee ram belejeex beneen bitam amaat niñkot karo mu ngi am ay bulta ftaabali kese ñoo fa nekka ak toogu.

Tëgga yi ñu ko de uppa di jëfando, wej gi soo gise muy am bu weex, ngëbu bi mungi nekka lu ñuul, muy am lu xonxu ci digga bi, ci boore lu weex, mu am gemeej otëggay dañ ko dey jëfandu, kom di ko buga deko kepe jaaru, tiram fitay defarkati masini tamit dañ ko de yuus tamit, diko di jëfandiko.

Taawul bu taxaw la bidong mugi tegee ci kaw taable bi bidong bi kayit bu werta nyung ko ko wurale mugi ameeh ndëppu lu weex beneni nk defookaay ndox mo tangala ma mootam bu werta la àndak kubeer bu ñul bum bu ñyul mugi tegee ci ko taable bi mus bi mugi teda ci kaw torgu bi.

Li dalay jiituma jàkkadara ñaari dala ño fi taxawe jalaybulabi bula bu em la ci biir ngi am lu weex am ay binda yu konxa nuñ ko tegci ko stajaara bu am lu konka ak ayrëbbe yu muul dala yaa gi tegee.

Jigeen bu toogla mu ngi sol graambu ba bu weex teglente ay tankam. Jel bena loxam bi xawko aj, jel bena loxam bi tiyeeko kalpe bi kalpe minko tek ci kaw umam. Mungi def tek, soo sete graambu bi graambu bi mungi am ci dina bi woñ yu xonxa ninufa jam. Mungi xawal céga nak, jigéen bi mungay xool ci suuf waa.

Buntikër bu ñyuul ak marag buñ karof b ko karos kananan am ay bantañaxamne fonoy sampa lampay buuni lampay buyitam nu ci kanana am ay ñax yu gerta yutam mi ci boori binen peggadi sampatexawarxol.

Gien gi xees am bakkan bu taxaw mitraten bi sew munga leetu ay bci baale yer ci koola dajolol mu jëlo ay nees li talantiko rabo ko ci koon mleexol bennebbax bakkanab naañu taxaw mungison boobu am rodde yeex ak rodde yi ñuu.

Lii maybal bu taxaw la maybal bu jigeen da mungi bafxa doomam bi munge jooy ñngi ceen baatam bi maybal lumuy firnde moo nekafam su malu njàkkay ni neen daan cie jaam moo neka ni jigéen bi mingee jooy doombi mingee jooy ngi ceen baatam ngi bafxa doomam bi sulum bu ba yonam yuñu sibuti tom jaami njokkay rekk la.

Liju deem la munci falas 2en fes nbanna biñum ko natta dekko ci kaas diim bu ñorla manc bitkas bi teges bi benen caas nunko du wen fees dim nu tekko ci deem bi net cas bu weex urlay nendex bdeem nen kone.

Li ceen la .ceen bu mbaxal ci digga ceen bi nuñ kore bupaalu fax ni ànnat lon lon yu buddata sew longlong ñi jar ceen bi tekko longlong ya ngi tege ci biir roddu ceen bi.